Entwiga isatu ede nkoto empaavu dirimu elangi enderu ne langi ya kisitaka. Entwiga dino eno diri mukibira awali eisubi erya yakanilira ne miti egya kisitaka. Kumpi waliwo no lusozi

Omukanhisi oghe mipira ali kutola omupira kulupanka. ayambaire ghaigulu ebi myufu nhe bya bululu. Omukanhisi onho a kutaime ghansi.

Etoyi eri ku zimbibwa nga eriku olwigi oluliku patta, olwigi lunho luli mu langi eya kisitaka. Etoyi enho yazimbibwa na matofali nha mukyanga, etoyi enho nhi dhino edho kusutamaku.

Omukazi ...... Omukazi ye sibye ekitambala ku mutwe. Ku mukono gwe kuliku obukomo obulimu langi ede ndawulo. Elangi eya bululu, eya kyenvu ne ndirugavu. Omukazi ono abese omwana ku mugongo. Omwana alambaire. Omwana ono alina enviri. Enviri da kitundutundu ku mutwe

Endhoki enhenhe, endhoki enho erimu langi eya kyenvu erangi endirugavu, endhoki enho eri mu kimuli ekirimu langi eyakyenvu.

Omusaadha nga afungiza ku mpale eya bululu nga ali ku silingisa egaali, n'esaati eya kakyungwa. Omusaadha onho einhuma ghe eliyo omukazi ali kukina n'omusaadha ayambaile galubindi bwaseka. Omusaadha ono alingilibwa abaana abali kumbali. Omwana oghundhi agemye munkende alina esaati emyuufu

Olukukuubira olw'abantu, okuli omukazi eyetiise amenvu. Amenvu gano gali mu laangi ya kyenvu. Omukazi onho alina akatambaala nh'ekyibo kye yetiise ku mutwe. Alilanirwa omuvubuka ayambaile akafuulanho aka kiragala.

Omwala ogulimu ebikyafu obuvera nho busubi obulyetolweire, lilinheinhe etoyi etoyi etaselekebwa. Enhumba kumbali eliku amabaati ameru nhe ya kubibwa pulasita.

Ekivunvumira nga kiri wagati mulangi eya kyenvu. Ekivunvumira kino kiriku ebiviri. Ekivunvumira kino eno kiriku ne langi eya kyenvu. Ekivunvumira kino kiriku langi eya kyenvu, endirugavu neya bululu mu maiso. Kiriku ne bigere. Ekivunvumira kino kiriku ne byoya ebyerubyeru

Enkembo ng'eli ghagati ku muti omukalu. Enkembo enho eli mu laangi endhirugavu ne laangi endheru. Enkembo enho eli mu kibira. Ekibira kino ekili n'emiti egiri mu laangi eya kiragala, n'emiti egyindhi egya kala egyiri mu kibira kino.

Endhoki dhili ku kiyumba eky'omudhenhenhe, ekisulamu endhoki dhino. Eyindi engila, endhindhi dhifuluma. Endhoki dhino dhili mu langi dha kisiitaka, eyakyenvu n'endhirugavu. Endhoki dhino eno dhili buuka, edhindhi dhiliku amaviiri.

Abavubi babiri bali kulubalama olwe nandha. Enaandha eno ng' eriku amayengo aga maadhi agali ku fumuka. Abavubi bano Eno balina amalobo gebali kulobesa munaandha eno. Abavubi bano bayambaire empale okuli enimpi nowundi empanvu nga agifunizaku. Abavubi bano bazungu

Amakerenda ga bika bingi. Mulimu aga bululu aga kakyungwa, ameeru na ga kyenvu. Amakerenda gano eno galimu enfanaanha ga box na ga square na ga....

Ekibira kigemye omuliro. Ekibira kinho enho kili vaamu omwoosi omweeru nh'omwoosi omwirugavu. Emiti egiyiire gili mu langi endhirugavu. Omuliro oguli kwaka ku side..ku side eyindhi guli mu langi emyuufu.